Ay doomi daxaar daxaar yuñ taxi palat bu weex daxaar yi niy tol yeenay xoluñ nañ.

Waxambaane bu taxaw ,sol mbbu bu gudda bu ñuul ameei lu bule, sol mba xana bu ñuul def kala bu nete. Waxambaane bi dafa wone ne jeexal na jàngam, ci university gambie.

Weñi wisekaay moto, weñ bi la fitayi di jëfandeko purwiis ay blongi moto yi.

Darapo yi daka, darapo yi daka bi ameh lu bulo, ak lu netè. Ci darapo bi, amna fa naaj ak picha bi ñaw.

ñaari xale yi góor ay futbal airline ni ngi joŋante ku nekka ngi taxawal seddeka bur jël ndamle ci fudbal afrika copp bi

Xale bu jigéen ju solmees xale bu jigéen bi dawkat la mungi sol lu bole ak daala dawkat xale bu jigéen bi lañuy wac mariama jina baas.

booli fuufu bi muy am danki fufu ak yaapa ci biir bool bi ngi am doomi caane nun ko def ci bool bi weex

Maraaj bu weex am ay bida ñyuul bi da ñyuuli ñu ngi tekki ñung laay gënale ci barab buñoy wax fort bulen ci buñu sance ci at buñooy wax 18 26.

Njiiti rëewi gambiya adama baro ak makisalla nekkoon njiiti rëew yi senegal aadama baro ngi sol xaftaan bu weex ak mbaxana bu weex makisala ngi sol lu am lu bule ñu ngi joxante laxo am luñay waxtaan.